Emmotoka, ppikipiki n'obugaali bitambula ku kkubo era nga we biri walinga awali akanyigo k'ebidduka akatonotono. Abantu batambula buli omu ng'adda ku luuyi olw'enjawulo.

Eryato litudde ku mazzi amateefu era nga teritambula. Mu maaso gaalyo waliwo olwazi, ku lwazi okwo kuliko ebimera eby'enjawulo, era eruuyi n'eruuyi waliyo emiti egya kiragala.

Ekiyiriro ky'amazzi era nga gava ku lusozi waggulu ku lusozi okwo kuliko olwazi olw'amaanyi ate n'emiti.

Enku zaasuulibwa emabega w'ennyumba era nga mu maaso waliwo engoye ezoozeddwa nga nnyanike ku waya ate ng'oluggya lwakasaayibwa.

Enkima ziri bbiri, kuliko enkulu n'ento. Enkulu eyina kye yeetegereza ate ento eyina kyezannyisa mu mikono gyayo.

Abaami babiri bayimiridde ku kiyinja mu nnyanja era nga bakutte amalobo bagawanise mu bbanga. Ennyanja yaliko amayengo nga ga maanyi naye nga tulaba enjuba egolooba. Amagulu g'enjuba gakubye ku mazzi ne gateekawo kkala efaananyizza ekifo obulungi.

Omukyala n'omwana batambulira emabbali g'ekkubo era okubalinaana waliwo omuti gw'amasannyalaze ate bw'ogusukka waliwo omwami atambula ng'adda ku buuyi bwe bumu ng'abantu bano ababiri era ng'akutte mu nsawo, ku mabbali kuliko ebizimbe by'amaduuka ebitali bimalirize bulungi.

Enjuki egudde ku kimuli era nga ekimuli kino kiraga nga kirinamu ebiwayi, waliwo ebimuli ebimaze okweyasa obulungi, kyokka ate waliwo n'ebitannaba kweyasa, ebimuli bino biyinamu langi ey'enjawulo, enjuki eno tugimanyi bulungi nnyo nti nno mwe muva omubisi oguwoomera ennyo abantu.

Embaata ey'oku mazzi era nga eyina langi enzirugavu ssaako n'enjeru. Erina omumwa omusongovu era mu mumwa gwayo mulimu akennyanja, waliwo n'ekiddoddo ekiri mu mazzi, embaata eno ky'erinaanye.

Kano nno katale. Akatale kano kaazimbibwa bulungi. Era nga mu katale kano mulimu abakoleramu. Akatale kano tulaba nga waliwo ebirime eby'enjawulo gamba ng'ennyaanya, mulimu obutungulu ate n'ebirala bingi.

Engoye zaanikiddwa ku waya. Era engoye zino ziri mu langi za njawulo. Wansi w'engoye waliwo omuddo. Omuddo guno nga guli mu langi ya kiragala. Ate nga walabika walinga awali akakubo abantu ke bayitamu. Eri emabega waliwo emiti emiwanvuyirivu nga girina obutabitabi obuwerako.

Obudde bwa kalasamayanzi abaami babiri bali ku byaziyazi kunnyanja bayina amalobo gaabwe era nga bali mu kuvuba.

Omusajja omu ayimiridde ku lyato era nga akutte enkasi aseeyeeya ku mazzi okugoba ku lukalu.

Eno ŋŋaali era ng'eyina langi ez'enjawulo; mulimu enjeru, mulimu enzirugavu, mulimu emmyukirivu ate n'eya kyenvu. ŋŋaali eno situdde okugulu okumu nga kutunudde mu maaso. ŋŋaali w'eri waliwo omuddo omulungi ogwa kiragala ate ng'ogumu gulimu obwa kyenvunvu obutono ddala.

Entugga eri mu kasaka, eyina ky'erengera ebusukka ekitali kya bulijjo mu mbeera yaayo.

Abavubuka ab'ekiwago era nga bano bazannya omuzannyo ogwa rugby, bambadde engoye ezizannya omuzannyo guno wamu n'engatto nga byonna biri mu langi ez'enjawulo. Abavubuka bano bali mu kulwanira mupiira ng'era agulina agunywezezza naye nga waliwo ayagala okugumukwakkulako. Ekisaawe kiyina obuddo obwa kiragala ate eri ebusukka waliwo abantu abayimiridde abali mu kulaba omuzannyo guno.

Omusajja omunakuwavu, ayambadde enkofiira, atudde ku nku era ng'emabega we waliyo ttanuulu eyokebwa nga ya miryango esatu. Era, waliwo ne bbulooka ezitaateekeddwa ku ttanuulu emabega we. Bw'otunula eri e busukka waliyo ekibira.

Eggana ly'embogo era ng'embogo zino ziraga nga zitambula zidda obuuyi bumu. We ziri wakalu ddala, omuddo mukalu era nga waliwo n'emiti emiwanvuyirivu. Enjuba egolooba era ng'ekoze langi ennungi okulabwako.

Lino ssinzizo era ng'essinzizo lino limanyiddwa nga ery'Abakatuliki. Essinzizo lino lyazimbibwa era ne libundibwa n'ebyuma. Essinzizo lino lyetooloddwa emiti egiri mu langi eya kiragala. Essinzizo lino lirina ekyafaayo okuba nti nno abantu mu nsi yonna beekuluumulula ne bajja okujjukira abajulizi ba Uganda abatuukirivu.

Omwana yeetisse ekifuluusi era nga, atambula avvuunuka akasozi, mu kkubo lino mw'ali liraga nga lya biyinjayinja, era emabbali waliyo n'emiti.

Eggana ly'embuzi, embuzi zino zirina amabala ag'enjawulo gamba nga amaddugavu, ameeru n'aga kitaka. We ziri ziri mu kkubo era nga zidduka. Emabbali waliyo omuddo ogwa kiragala ate n'emiti.

Obupapula bw'ensimbi z'eggwanga lya Uganda nga kuliko ak'emitwalo etaano, ogumu, enkumi ebbiri n'olukumi nga butuuziddwa ku magiraasi.

Embaata eseeyeeyeza ku mazzi era embaata eno eyina langi enzirugavu ate n'enjeru. Omumwa gwayo mugazi ddala era nga mulimu akennyanja. Emabbali waliwo n'ekiddo ekirimu bulangi obutobeketobeke.

Empologoma ewujjaddeko wansi mu muddo omukalu era nga etunudde obuuyi nga yeetegereza ebigenda mu maaso.

Ebidduka bisibiddwa ebitaala era nga mu bidduka muno mulimu emmotoka mulimu ne bboodabooda. Waliwo abaali basala ekkubo okuva ku buuyi obumu okudda ku buuyi obulala.

Ekyana ky'emmotoka lukululana era nga kino kiraga nga kyazimbibwa bibaawo era nga kiri mu langi eya bbululu ne kyenvu. Waliwo n'enjeru entonotono nga mulimu kiragala. We kiri walaga nga wakalukalu era nga emabega waakyo weetooloddwa emiti egirinamu langi ez'ebika eby'enjawulo era ng'eggulu lyetadde bulungi.

Omukyala ali ku ppikippiki era nga aweese omwana. Ppiki nno eno eriko ebintu eby'enjawulo kubanga ejjudde. Mulimu amajambiya, kuliko ebintu ebisibiddwako ng'alinga muwogo omuwaate era w'ali waliwo n'ebidduka ng'emmotoka eziriwo ate eri waliyo n'obuyumba obuzimbiddwa.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

Akamwenyumwenyu ka Kabaka ng'atudde mu ntebe oluvannyuma lw'okkubwa Katikkiro Charles Peter Mayiga akaama. Emabega waabwe ewali omukuumi wa Kabaka ate ku njuyi zombi ssayidi ne ssayidi we wali abambowa ba Ssaabasajja ng'omu yali afukamidde mu kkanzu nga kuliko olubugo ate omulala ng'ayina amaliba ag'ensolo ez'enjawulo ng'ayambadde n'enkoofiira mmyufu mu kkanzu eya bululu.

Amaato gali asatu era nga mu lyato ery'omu makkati mwe muli omusajja ayambadde enkoofiira ng'atudde omwo ayina by'akakkalabya.

Embaata z'oku mazzi era ng'emu etengejjera ku mazzi, embaata eno erimu kkala ez'enjawulo okugeza ng'enzirugavu n'enjeru, omumwa gwayo musongovu ddala.

Ekizimbe kino ekya langi eya kiragala n'ebimyufu kya maduuka era nga kiriko emiryango esatu. Naye omulyango ogusooka gulimu kalwaliro naye nga tulaba mu kifo kino kirabika ebyamaguzi biri wansi nnyo era nga nti nno abakaasitoma batono ddala.

Ennyumba enjooyoote obulungi ennyumba zino zaazi zaaserekebwa na ssubi era ennyumba emu waliwo ekyuma ekikozesebwa okuzikiriza omuliro. Waliwo n'oluggya oluyooyoote nga lwasibwako amayinja era nga luli mu langi eya kiragala.

Empologoma ebwamye mu kasaka era ng'etunuza bukambwe obw'ekitalo; erabika terina ke yaalidde.

Omusajja ayimiridde ayambadde essaati ya mweso n'empale ya kkaki. Ku mukono gwe ogumu kuliko akakomo ate omulala asibyeko essaawa, akutte essimu mu ngalo aginyigaanyiga.

Enseenene eza langi ez'enjawulo nga zikongoddwa bulungi era nga ziteereddwa ku kifo ekimu.

Omuteregga ng'akkalidde mu ntebe ye era nga awuliziganya ne Katikkiro, waliwo ndowooza akaama akaali kamukubwa naye nga ataddeko essanyu, emabega we waliyo omusirikale era nga waliwo n'omwami omulala afukamidde ngali mu kkanzu nga yeesuulidde olubugo era waliwo n'ekyuma ekiwujja empewo. Waliwo n'omwami omulala ayambadde enkofiira emmyufu ng'ate alina n'amaliba ge yeesuulidde ag'enjawulo.

Emmotoka eya kkanta, ekubyeko amanda bugule etubidde. Emmotoka eno era etegeddwa miti. Olw'akaseerezi akali mu kkubo, emmotoka eno erabika nga omupiira gwayo gutubidde mu kinnya mmabbali g'emmotoka eno waliwo ate ne lukululana ate emabega waayo waliyo ow'a booda ayimiridde alaba ekigenda mmaaso.

Obudde buwungedde abasajja babiri batudde ku lubalama era nga buli omu atunudde ku luuyi lulwe omu akutte eddobo erivuba ebyennyanja ate omulala azinze mikono atunudde emitala.

Abaana abambadde engoye entongole ez'essomero nga bali ku nnayikondo nga banywa mazzi. Omu ateze engalo asitamye omulenzi ate omuwala ng'atadde emikono gye ku mimwa.

Enkula eri mu kkuumiro ly'ebisolo. Enkula eno nnene ddala era erina omwana gwayo. W'eri omuddo gwa kiragala era mulimu ogusooloobyeko gunne waagwo. Emabega waliyo emiti egikoze akabirabira, egiri mu langi eya kiragala.

Enkoko zino eziteereddwa mu katimba z'enkoko ezimaze okubiika, nga tezikyabiika. Enkoko zino zituusiddwa mu katale....

Amaato ag'enjawulo era ng'amaato gano mazungu gali ku nnyanja era ng'ennyanja nteefu. Ku maato gano kuliko ebintu ebiteekeddwako eby'enjawulo era eryato erimu liwandiikiddwako n'ekigambo mu nnukuta enjeru nga kigamba nti mpala capetown.

Omudaala gwa bibala era nga tulaba kuliko ebibala eby'enjawulo. Kuliko wootameroni, tulinako bbogoya omuganda, tulaba ovakkedo, tulina ennyaanya, tulina ensujju ate n'ennaanansi.

Kino nno kibuga era kyazimbwa ku mazzi, tulaba ebizimbe eby'enjawulo ate nga tulaba n'enjazi eziri ku lubalama lw'ennyanja. Bwe ntambuza amaaso ebusukka eri olaba olusozi nga waggulu waalwo lubikkiddwako ekire.

Ekizimbe nga kisiigiddwako langi eya kacungwa era nga kuliko ekigambo ekya Fortebet. Ekizimbe kino mu maaso gaakyo waliwo ppikippiki eziyimiridde nga tekuli muntu, kuliko n'akagaali. Ebuuyi waliwo emmotoka, emmotoka zino ennene ezisomba ebintu ng'omusenyu era emmotoka eno erengerwako kitundu. Ebizimbe ebirala biddiridde ekizimbe kino ekisiigiddwako langi eya kacungwa era nga nakwo kuliko ebitundibwako eby'e.

Omusajja ali ku lyato ezzungu era ng'ayimiridde ku mulyango gw'eryato atunudde emitala. Eryato lino lirina langi eya bbululu ate n'enjeru, kuliko n'emiguwa egisebye awa... ebintu ebimu.

Omudaala ogw'ebirime, ensujju, wootammeroni, ennyaanya, amenvu amaganda ge tuyita bbogoya, tuyinako woovakkedo n'ebirala bingi.

Ennyanja nteefu, enjuba egolooba era nga ereese langi owa kyenvunvu ku mazzi.

Bino nno by'ebitunge ebisiige n'ebyo ebirukiddwa n'emikono era nga bya nkola ya kinnansi mulimu n'ebivuga eby'enjawulo.

Ekkanisa kw'okomya amaato ezimbibwa. Era nga kuliko abasajja bana. Abasajja abo nga bakutte emiti. Ku kkanisa eyo waliwo n'oluggya olulimi obuddo obwa kiragala.

Awakuŋŋaanira emmotoka ezisaabaza abantu mu bifo eby'enjawulo era abantu batambula omu adda eno, omulala adda eri. Amaduuka maggule ate waliwo n'ebizimbe ebyesuddeko ebiwanvu.

Omusajja ayimiridde mu masekkati g'ebizimbe ebiwanvu ddala era ng'ayambadde enkoofiira ku mutwe era ng'ayambadde n'akakookolo. Omusajja ono ayambadde ekizibaawo eky'omweso, essaati enzirugavu n'empale emmyufu. Emabega we waliwo omusajja amuvaako emabega nga naye ayambadde ayambadde akakookolo ku mumwa era ng'ajja atambula. Waliwo n'ebimuli ebiri mu langi eya kiragala ebirabwako emabega awo.

Omwami omu atudde mu ntebe naye nga ku mmeeza waliwo laputoopu era nga ayina by'akola. Mu maaso ga laputoopu waliwo ebikebe waliwo n'eccupa waliwo ate n'akakebe omuli peeni no nno ebikebe ebimu mulimu n'ebimuli ate n'eccupa namwo era mulimi kimuli, okumuliraana waliwo munne ng'era tulaba asooloobezza omukono akutte eggiraasi.

Abasajja abekiwago era nga bambadde engoye ezizannyirwamu emizannyo nga giri mu langi ey'enjawulo, abasajja bano balwanira mupiira era waliwo aguggya wansi wabula waliwo n'omulala amusindika waliwo abagudde wansi nga nabo bali mu kulwanira mupiira era abalala batunula balaba kiki ekigenda mu maaso, we bali, bali mu kisaawe nga kiyina obuddo obwa kiragala omusiiwuukirivu.

Ensiisira eyazimbibwa ddala obulungi era ensiisira eno yaserekebwa n'essubi n'eggumira. Mu luggya lwayo waliwo omuddo ogwa kiragala era nga musaawe bulungi. Ku mabbali g'ensiisira eno waliwo ensiisira endala erabikako ekitundu. Emabega w'ensiisira eno waliyo ebitooke era nga mulimu n'emiti egy'enjawulo.

Omusajja atudde ku mabbali g'omugga ku biyinja era nga ayambadde engatto mu bigere n'empale empanvu n'omujoozi omuddugavu akutte eddobo alisudde mu mugga nga avuba byannyanja, ku mabbali g'omugga ebuuyi buli waliyo omuddo oba okasiko akali mu langi eya kiragala.

Emmotoka ensombi y'ebintu, emmotoka eno yakazibwako erya magulukkumi ng'era eri mu langi ya kiragala eri mu kuyiwa ttaka waliwo ku mabbali oba mu maaso gaayo emmotoka weetiiye era nga eri mu kusaasaanya ttaka lino eriri ku mabbali waliyo emiti emisimbe egya kalitunsi ate waliyo n'obusakasaka.